Ombeka yoomboloto, ohamu telekwa oomboloto dhomaludhi. Ohamu telekwa oomboloto ndhi hadhi vulu okuliwa nande ito nu nasha mo ohamu telekwa woo oomboloto dhaanasikola.

MoNamibia omuna ombaanga hayi ithanwa standard Bank . Standard Bank oyo ombaanga yili moshigwana hayi kwathele aaniilonga noshowoo aanasikola mboka taa nyangwa okwiifutila kiiputudhilo ano ohaa vulu okupewa omukuli kombaanga, yonaniilonga mba hala nenge okulanda iiniwe ye ndele okwa nyengwa, otavulu okukwathelwa kombaanga ye taka shunitha iimaliwa konale.

MoNamibia omuna oositola dhoka hadhi landitha iikutu, omagadhi, oothewa dhokwiiyoga noondjato, oositola dhino ohadhi kala moondoolopa moka aantu hayeya okulanda oopumbwe dhawo.

Ombaanga ndjino ombaanga yetu yotango yopashigwana. Ohayi gandja omikuli kaanasikola noshowo kaantu mbano ya hala oku tameka nandoo kuli ahala oku landa egumbo lye nenge ahala akwathelwe neilongo lye ndele ota nyengwa koshimaliwa.

MoNamibia omuna oositola ndhoka hadhi landitha oondjato, oongaku iikutu moka hamuya oku landwa kaantu mboka yena oompumbwe dhoondjato nenge oompumbwe dhoongaku.

Ko Bank Windhoek ohaku kuthwa omukuli kaakwashigwana ayehe moshilongo. Tokuthako omukuli gwoye toya wu fute nethimbo lyoye. Bank Windhoek oyo ombaanga yili MoNamibia hayi gandja omikuli kaantu ayehe unene ngaa nokaanasikola nokwaa mboka haya hala oku landa omagumbo.

Muuyuni omwa longwa iimaliwa, iimaliwa oyo mbyono hatu vulu okulongitha moositola, okulanda iikulya, omagumbo. Kehe shimwe wo ohashi pula omuntu wu longithe oshimaliwa.

MoNamibia otamu adhika wo omagumbo goshinanena. Omagumbo ano goshinanena ngoka omagumbo gekuma. Omagumbo mu na iipundi nomasipili. Mu na wo iipundi ndyoka yoshinanena mbyoka hayi ithanwa omatyofa.